Ekibira ekikutte kiragala omulungi nga kiri ku lusozi kirumaamidde bulungi naye nga mulimu ebipaapi ebiraga nti nno emiti awo tegiriiwo okuggyako waliwo omuddo omumpi.

Omuntu ayimiridde mu ku kazingazinga oba ku kiyinjayinja, ekyaziyazi kw'ayimiridde nga kiri mu nnyanja wakati. Ali mu kuvuba nga yeeyambisa enkola ey'okuloba. Enjuba evuddeyo, obudde bukyali bwa nkya. Eyase ku mazzi n'ereeta kirangi ekyagala okumyukirira.

Ekkubo ettonotono ery'ebigere liyita mu kibira, ekibira kirimu emiti miwanvu era enduli gyagyo gy'emiti gino gireeta lu lulangi oluddugaaririvu naye nga kyonna kyetooloddwa kitaka; kyetooloddwa kiragala ng'oggyeeko ekkubo erya kitaka.

Abaana abalenzi nga basamba omupiira. Omupiira mweru, abamu ba ba abamu bambadde obupale buddugavu, buliko obunyiriri obwa kacungwa n'enkampa eza kacungwa, nga kuliko obunyiriri obwetooloovu obuddugavu ate abalala nga bambadde enkampa enjeru, nazo ziriko obukoloboze obweru.

Enjuki ziri mu kuzimba ebisasala mwe zinaateeka omubisi. Ebisasala bino biri mu langi eya kyenvuyenvu ne kitakataka. Ate zo ziri mu langi eya kyenvuyenvu n'enzirugalirivu.

Essinzizo liriko ekitikkiro kiri waggulu bulungi, eri ku kasozi nye nga lyetooloddwa emiti egy'enjawulo n'omuddo. Walongoose bulungi, waggulu eggulu lyeru lyera lyetadde bulungi tulaba langi eya bbululu wamu n'ebire nga bisaakaatidde mu bifo eby'enjawulo.

Ekifo emmotoka we zinywera amafuta, waliwo emmotoka ez'enjawulo ezisaabaza abantu n'eza buyonjo, enjeru n'emmyufu, waliwo n'omusajja abasajja babiri abavuga pikipiki.

Aa ku mwalo ogw'agamu ku gayanja aganene era ennyanja ogirengera amazzi geetadde bulungi nnyo waliwo enjazi enjazi kuliko ebisolo ebiri mu langi eya enzirugavu ebimu byeyaniikirizza ku mayinja ebirala biri wano wansi mu mazzi kumpi n'amayinja enno amayengo nago galabika oludda lw'eri ng'amazzi geekoonye ku njaziyazi aa gavaamu langi enjeru.

Oluguudo lw'ettaka, kuliko omugoba owa pikipiki naye nga agezaako okwebalama oludda olwa ddyo okuli omuliro ogw'oluyiira ogumaamizza omukka mu luguudo lwonna.

Enjuki eri ku kikoola ku kimuli ekya kyenvu enoonya omubisi. Kyenvu nno ow'amaanyi ate yo erina ebyoya ebimu nga bya byerulivu ate ng'omubiri gwayo nzirugavu.

Abaana abato nga baza bazannya beeyagala ,omu alina olukoba lw'aweese mu bulago bwe, lwaze ate nga waliwo n'abantu abalala ate nga waliwo n'abantu abalala abayimiridde ebbali ababatunuulira omu ayambadde ekimyufu n'ekiddugavu omulala kya bbululu n'ekiddugavu ate ng'akaana akamu kambadde ekitulege ekya kakobe n'ekiddugavu akalala kasaati akeeruyeru.

Omusajja ayimiridde mu mazzi ku nnyanja, ku kikono ky'ennyanja, yeetooloddwa agasozi ag'ebyaziyazi so nga wansi waago waliwo ne kiragala, obutundu obuliko kiragala. Ye alimiridde mu mazzi ayambadde akapale keeru n'akasaati ka bbululu ali mu kuloba, akutte eddobo ali mu kuloba byennyanja; wano yeetooloddwa ebiyinjayinja.

Ekizinga kyetooloddwa amazzi. Ebimera byonna bya kiragala omukwafu obulungi, mulimu obuyumba obuteekereganye, buli awo bw'amabaati era obulengera nga bwerubu naye nga ekizinga kino kiri ku lusozi ate luliko oludda olugulumivu okutali bizimbe nga naye oludda olw'eri olengera, n'olengera obwengula bw'ennyanja erudda n'erudda. Waliwo n'oluguudo olwetooloolawo.

Ssamba y'ebikajjo nga bito nga bi bivuddeyo bulungi mu ttaka bitandise okukola kiragala omutu omukwafu era nga aa ebi mabega waabyo tulengerayo langi eya bbululu ekoona ku ggulu wano biriraanye amazzi.

Obudde busaasaana. Ekiyubayuba kivuddeyo. Ekitangaala ky'ekiyubayuba ekya kitaka ne kyenvu kigoba ekizikiza era abantu abaakedde okutambula balabibwa nga batandika okufuna ekitangaala.

Ensozi ah ziri mu malungu ah zeetooloddwa ebiddoddo ebiringa ebigoogwa, bya kiragalalagala, ebikulu n'ebitoototo era ensozi zino okulaga obunnyogovu obuziriko kuliko olulinga olwagala okuba ng'olufu oba ebireerere ebiraga obunnyogovu.

Eryato liri ku nnyanja, nnyanja ya mazzi ga bbulu era nga biri mu langi ez'enjawulo okuli eya kyenvu, emmyukirivu, kiragala n'endala. Waggulu waalyo waliwo omusajja aligalamiddeko, amagulu gasse wansi naye waliwo n'omuguwa oguva ku lyato ogukka mu mazzi okulaga nti eryato yalisudde ennanga, sikulwa nga litwalibwa amazzi oh litwalibwa omuyaga.

Omusajja ayambadde akamunuunantuuyo nga kamyukirivu n'empale eya bbululu, asindika akagaali akali mu langi enzirugaliiririvu. Ayina ebintu by'asibye ku ggaali naye nga katale kubanga waliwo abantu ab'enjawulo: abaana, abantu abakulu n'engoye n'ebintu ebirala ebiwanikiddwa ku midaala.

Enjuki nga ziri mu muzi mu muzinga gwazo n'endala nga zibuuka mu bbanga. Muzinga gwa kitakata gwa kitakataka, nazo za kitakataka.